konne darga worroonniri biinfille ikkanna, kuni biinfillino addi addi dani qixxaawo heedhuha ikkiro togoonni qixxeessi'nanniha ikkanna, worroonni soofubbano lowontanni biiffannote.

Kunni daadanni dargunni darga woyi gobbatenni gobba taraawano waa ikanna konni gamira hanja Latino hayisonna Manu uduunne hayishiranni noohu leelano.

Qaallate Egenno Qaallate Eonsa Garinni Fiche coy fooliishshuwa lame gaamo ikkitinanni nabbabbine hundaanni xuruurroonni qaallara eonsa biciqqeessa horonsidhine daftari nera borreesse.

adawu agarano lawanoha Loonseemmo Taqa Loossinanni Rosaano sa’u yannara shaetenni qixxeessine sa’nummo giraafete qiniishshi Rasaano, hanni xa hattenne sha’e umo qaagginanni?

Tini misilete leltani noonketi adawu agaraano hawaasi sidaamu afiini baxillu waa yinaniha daa`atana insa daa`atatisisani nooti leeltani noonke yaate yine hendani.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho mammira haranni noo manni noikka maa assanni noohoroikka ?

Malaattate Akata Malaatta leellinshanni garinni lame anganni leellinshannirenna mitte ganni leellinshannire yaamante babantanno Malaattate Akata Malaatta leellinshanni garinni lame anganni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Babaxino sagalimate horonsinnanni sagale hidhinanninna duu'noni mine, koni mini gidoonni babaxitino sagale afira dandinanni lawishaho paastta mokoroone woleno kore labinore

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tinni badalcho maa afiidhinote? ise hito ikite no?maa amade nose?

diisho cea manchi beetira lowo horo uyitanno. aanteteno diisho ce'nannihu woyawino guma la"ate yannilicha ikkinoha kosho qixxeesatenni diisho ce'ne heera dandinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? borro mayiittano? Mannu kunni mayiiniho? Maa assanni nooho?

Kalaqonna qooxeessa kuni kalaqinna qooxeessi kaaliiqi lowo geeshssha asse biifise maala'linanni garinni asse loosinoha woyi kalaqinoha konne kalaqonna qooxeessa yineemmo

kuni egenshiishsha ikkanna konni egenshiishshi aana egensiinsoonniri maati? hattono egenshiishshu misile aana leeltanno laalote dani mayiinna mayi leellanni no ?

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. Leelanni noo'erri dikkote mereerishshira duumo dinnichcha hirranni noo manni leelanoe.

Tenne bade leellishshan- norinna xawissannori giddo mittunna qaru wogate uduunneeti Tenne bade leellishshan- norinna xawissannori giddo mittunna qaru wogate uduunneeti.

lamu jajabu manni lamu farashira aannaho ofolitte lamunku gaawe waajo xaxidhe umohonno kofiya dana dana wodhite mule mule hadhanni hasabanni afantanno.

Kuni lowontanni biifanno manchooti, hattono angasira duumo awawa amadinoha ikkanna, isino umo goofinoha ikkanna, danasino biishshaho, hattono kolishsho suufe uddire nooho.

kuri leellanori gerechu lande uddidhe afamanno senneti. angansa guggudo amadatenni sidamu bude xawisanni leellanno. uminsa danancho budu garinni amaxe leelanno.

gobbankera addi additi amma'note dani nooha ikkanna kunino ortodokisete amma'no ikkansanna insano ayyaana ayeerrissanna anafanni albansaani hige kameelu haranni no

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori yanna tini hiitoote maa leellishshannote hiitto ikkite ofolte nooikka

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno insa

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mini uduunne ikke noohu maati ofolla dandiinanniho goxano dandiinanni

Ofolinani barcima woyi ofolaasincho kone ofolasincho haamata mineho waalchoho duune wore danasino mitowa waajo mitowa kulisho ikanoha duune wote heenoni.

Haanja mu'ro ikkite gamba yite leeltannoti su'mase haxaawichote yine woshshinannise murooti. Qoleno badheeseenni wolootta haanja mu'ronna wolootta haqqete damatte leeltanno.

Minu giddo mine lame sasewa babbande babbaxxino dani qalame buure mine biifissani gara hattono wole babbaxxitino biinfilu owaante uyinannitta xawinsanni hee'nonni.

Gobbate deerinni haanja muro kayisate gado amande sasu diri kawa hawado hawado kiirote aliidi muro kayinsanni hee'noonniti qaangannitta ikkittanna insa seekkine amaxa noonke.

Tini lanemoti biranu nega yamamanoha ikana loosisi qechino rosoho qara gashancho ikana xa yanara jawa gesha rosu binifile abani afamano manchoti.

Dagate soqqantara yawo adhite mootimmate uurrinshara loossannori rosu mine towaanyo assitanni nootanna rosaanono ofolte harunsitanni noota anfannite yaate lamu uurrite

Kuni saanete aana afamanno waasi wahete ledo karsine itate injesininnoha angate cu'me itaara harino gede leellishshanno . tini waasu ledo karsantino wahe roore woyite qoqete yinaanni.

Mannu daddaloho sagalete mine fa'ne hakkuyi minira albaani suuqicho kalaqe faajetenni mootimmawinni fajo adhe afamino garinni maala sute hirano saadaniha.

Oosicho’ne borreessate jawaachishshe; lawishshaho, maatete miillara woy jaallate borrote sokka, barraho woy lamalate giddo tuncu yiinonsare, woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate kowiicho manchu lowo egennammo geerchi qolo uddire siqqo amade ofolle nooti leeltanno

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro simintottenni ashangge loonsoonni banibu wa manoottu angattenni adhitte aganni noo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori giwirinnu gashshoote leellishanno giwirinnu manchi beettira lowo horo aannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konne bayiichcho leellanohu baattote aanna nooreti? baalunkuri?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori isiliminnu amma'no ammanino mannaati kurino isilaamaho yinanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Tini lilitanoti mangote lalicho ikitana kuni lalichino imidisinni qolase hune gudidiseha malase intaniha ikana initihu gedenisanni gatanohu gidose laicho ayinisanhu gumu afamano.

Doogote beettu albanni duumonna waajjo dana afirinno booto goshshoshanni hare haranna badhesinni wolu beetti doogo haranni no. doogote ka'anni jajabba haqqe afantanno.

Eewa togoore shaqqada agatto egensiisa faayyatella korkaatuno mine daaimotu nafa busha agatto leelishanna lauro hate adhite lophituro dancha di'ikkano ytano laooshi heeranoe ayee woyteno.

kowiicho noori mannu bisoho woy albaho buudhannori superimaariketetewiinni marre anfanniri leellanni nooe anra kurino roorennaka horoonsirannohu seenneho biifa baxxannore ikkinohura

Kuni misilete aana leelani noonkehu doobichu danasi billu alba ninkewa hige afoosi fane noohu dubbu saada gidora gaamamanoha ikanna duboho heerano.

Jawa waayi bale ume hakkini waa xurure fushine mitto barra woronni mottore gante kayise wole wole base baalla fincittano gede assine loonsanni garati.

Konninni ledoteno wole du’namaancho xagga cocco’anno garinni inannita ikkitanna adhinanni deerrinsano mitto, lame woy sase co’eessa akimetenni hajanjoonni garinni ikkanno.

Jarana baatto jaranna baatto gobbate baxile hiikkira masso buxima hunate marcho asso yii hurgumanchi woyi sirbanchi hawaasi gobba daafira sirbinoha lawanoe, sidaama baxilu gobba yaara hasire.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? lelano udunicho mayi ana wodoni?me"e danna afirino? badhesini marichi no?albaaini marichi no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Konni su'mi maatti? Mayiinni loonsoonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri uurinnori su'mi maatti? Goowa mure mayi agurinno?

tenne amma'no harunsittanno mannoti gobbate derrinni addi addi quchumara biifaddunna ibbillunni dirrunni mitte higge ayyirrissanno cuuamate ayyanaati. ayyirinsannihuno danchu amanyootinniti.

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitine la’ini geden saanni uyinoonni xa’mora Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera qolle, Aaante noori giddo Itophiyu budu kaa’lamate doogga ikkitinori hiik?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni tini intanni laalooti muuzete yaate

Lekate kaase godolle meeda kuni misilete aana leelani noo meedi lekkate kaase godolinaniwa ikke lowo lowo geeshsha biifado ikke leelano.

Wonbare loonsanihu mayiiniiti yenne wonbare aana seesunita addi addi qalame horoonsinoonihu mayiirati ise afantano hijaari loosamino gari hiitooho kuni qooxeesi hiitooho

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamalara nabbawate shiqqino niwaawe huuro fushshitinikki, mommoddo nookkiha qoonqote woffinatenna gottinate agartine borrote malaatta worroonni garinni hojji hojjinni rakkine suwissine nabbabbe.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuri sutante noori gitaare woy kiraare yinaannire ikkitanna insanno muuziiqu udunnicho yine woshshinanni. insa loonsannihuno babaxitinno haqqenninba siwillani biifinsenna seesinse injesine qixeessinnonni.

Kuni misilete leelani noonkehu yirgalamete rosu mini layinki sooresa ikke rosoho ga`laboteni hatto yaano rosaano danchu garini rosano gede amaalani afamanoho yaate.

biifado ikitino birciqqora shae worre mulese shaete wodhinanniha kalaqamunni afi'noonni laalcho worre hee'noonni badheseenni girgidu aana duumo kuula worre loonsoonni

Shaana loonse koni shaani iima buuro shafoniha worre hattono laalo hattono shaafetta kawano xiltira sagale wodhe mannu jajjabbu anga mannira shiqqishirano.

Xa tini misile xawissanni noohu ninkera kincho taashshine dirre loonsoonni doogo, boora kuula buurroonniha duucha kifilla afirino mine, fa'nante noo hoowenna hoowete cufaasincho xawissanno

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni bayichu mati ?kamelu maa asani no?kiiro me"e ikano?

Kuni mannich uure nootana leelanta seekine buuxana huwata la'nemoro kayini coyiranina hasawani noota la'nemo isino sidamuniha ikinoha budu udanono udire no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

Aante shiqqinore shoole malaatta mimmito lawissannonsata lame qara hedo xawisse Aante shiqqinore shoole malaatta mimmito lawissannonsata lame qara hedo xawisse.

Magano! Ane tenne ceicho lowonta waajjishanoewe hojjaseno wole ceanni lowo geya seeddanno tini ceichona mulese wayii no iseno ittani no heeshshi yite

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mannu lamu maa assanni nooho albanni huuro aanno uduunni hiissi'nanniho

Laalo giddose addi addi horo afidhinno afidhinno horo sagalimatte ikko addi addi xiwanu xaggno tenne laalo giddo afantanno ise worooni base lowonta biifanote

Qooxeessasi mannu agadhate gadacho noosi annu annunku mayra yiniro umihunni xa'mamoshu no daafira layinkihunni keeranchima umisitta agadha hasiisanosi daafira ikkano.

Seennu uddire biifano gari baxisanoho ikkonna kayinni ama'note ledo xaadanokki uduune woyi amana mishishanore uddira lowo geeshsha di"irkisannite ayeeeno affino hedoti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Biifisa tini beetto biifate yite umose seekkite biifanno gede assite amaxxite albisera biifannoha ikkinoha qurra dadhite lowo geeshsha biiffanno beettooti

Gobba gobba marriwa anfanni dhaggese ofollose gara hattono siccose gobba mite sicco wodhittano woyte ise riqqiwanoricho iima sumude kaeti wortanohu.

Kuni mitte amma'note hari gidoonni woronni haqqicho labbannoti kaphu haqqicho la'nanni woyiite lowonta baxissannoti biifado tini kanseenna fultinotenso hitoonni lophitinote?

Qooxeessa qotara worroonni kaameeraati. Kuni kaameeri fafowa nooricho ikko mule noore baala xorshe amadanno yannaasincho uduunnichooti. Kaameeru tenne yannara lowo basera worame. afamanno.

Bunu minenna sagalete mine tini leeltanni afantannoti buna agate horo uyitannota ikkitinoti siinnanna bunu siinna worranni uduunnichi leellanni afamanno yaate

Tini misilete ana la`nani heenomoti dikko yaa mitu hidhanota mitu hiranota ikitana kowiicho kayiini leeltani noonketi duucha firafire noo gedenna manu hidhani hirani noo gaede la`nomo.

babbaxino danihu agu nooti qaanqanita ikkitanna? kuni kolishshu duume saaxine giddo worroonihu hiikkonne agu danaati? mannu agatto agannohu mayiiraati ?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuni lelawo udunichi haho xaqamahi? horosi mati? isi me'e daana afirino?

Sase shoole mancho hogobbe mite baseni wole base massate kone shiima woyi mereerima kaameela horonsirano quchumate giddo mannu iso kayinni yanna saysinoha horonsira hooga faayyate.

Kuri lelitanori babatitino siwilla ikitana kuri siwilano zafa batto loosirate bilawwa kayinila malla murate hatono babatitinorichi muratte horonisinani hatonno helakubo labanoreti.

Niwaawe Konni woroonni wogate uduunne lainohunni shiqqino niwaawe rosi isaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine har unse, inohu aante noori giddo hiittee olantote kifileraati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Angatte aanna worrenna noori maatti?

Kuni doogo loonsani heen'oni gara buunxemo afaa dandinemoha ikana babaxitino dooga loosate kali'tanonna mannaho dafuro shaashitano yinnanitino Kone darga afantano?

Seennu uduune yanna yanna faashine loonse gobbate gobbadinni eessinanna la'nanni hee'noommo, mitu dani uduune uddidhe beetto biifino gari dimajaho boode geeshshalla mishishanori noona.

Hodhishu aano horo woy kaa'li maati kuni hodhishi loosaminohu mayiiniti isi mule leelano wedelli loosani noori maati konni qoxeesira leeltanno haqqe uyiitano horo maati

ama qaaqquulleho sagale shiqishshe mitteenni noowa addi addi sagale shiqqino iseno loonsanni gara kultannansa noowa duucha uduunne loosate kaa'lannoha anfanniwaati

Manimase iima ikkitino xene heedhennase ikkitto jado xaadenase ikkitto buuxano hoogummoro lekkate hadhe dandittanokki daafira kone yanna abbitino shotu hodhishshinni basetenni base sa'ano.

Hirote duuno heedhanoti hala'lado dikkote mereershati baallare abbine duuchurira dange mittowa affi'nanni base superimaarketete mirte woyi uduune yinanna la'naninna ikkonna kayinni qorqortote gari kayinni hakeeshshatilla.

Kuri lelitano songgo babatitino bayichinni ganibba yitee fichee caniballala ayiraste fulitinoretinore ikitana kooni ayanirano babtitino serri herano woleno layiniki barri osoo ganiba yitte sagale itno barrati.

Kuni manni dagate egenaminoha ikana isino Kone darga maa asayi no yinumaro hasawani woyi coyirayi noo gede afaa woyi buxa dandinemo

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mitte mittente liqinsantanno qoonqonni mitto mitto qaale horonsidhe qaale liqinsu qoonqo afi rinoha ikke Sidaamu Afii jirte garinni fiche afi rinokki qaale borreessite rosiisaanchi okkira leellishi.

muziiqu uduunni giddo mitto ikkitinota gitaarete yinannita lamu kuulinni loonse worroonnita badheseeni higeno duuchu dani uduuni noota dirre worroonnite yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori rosaanotenna egenshiishshaho. rosaano roso e"anni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konni maxaafi giddo tenne qara qara ikkitino malaatu afii akattanna laatu afoo horoonsi’nanni gara kultanno harammadda rosu bissa shiqqino, Aante noo malaatta giddo lame anganni xawinsanni malaati hiikkon?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro gashshaamanna gashshaanna leellishshanno misileeti tini anga manchiseta cu'midhe nooti leeltanni nooe

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Kuni bushuni loonsani udune ikana Kuni udunino horo annoricho ikasino bunxemo qoleno angate loonsani woyi qixesinaniricho ikasino huwata dandinemo yaate?

Qaallate Egenno Qaallate Fiixooma Biddissa Aante shiqqino qaalla ledo fiixooma afidhino qaalla woy handaarra hasse lawishshu garinni coy fooliishshuwa loosi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kaameelu mayiira uurinno? danna hiittoho? Ka'anni noori maatti?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Sidaamu manni weesete waasa hoqise see moolinoha bukese kone tume memise mixashote raise aradise cuchuke iimaho buuro dune shaafetta asse ittano.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Sase Aante noo xa’muwara gari dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosi- isaanchi’nera leellishshe Itophiyu Malaatu Afii.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu islaamu callu mayra gamba yaannoho

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini tini banerete konforanse nootera woshshinoonni mannaati

Misilete aana leelani noohu kuni ijaaraho yaate kuni ijaarino loonse gundoyikita leelishani nooha ikanna gotiima ijaara ikinota misilete aana la`neemo.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota addi addi akati nooseta lellishshanno dana duume

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile baxaaxeessa daddaltanni noo manchooti.

sidaamu dagoomu mootimma qoqowu gashshaancho ikkinohu kalaa desti ledamohu, haanja uddano uddire mitte hajo aana xawishsha aanna kayiinsoonni misileeti tini.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri Ethiopiyu womaashshu minisitere xawisanno loogo leelitani nooe.

Konni qooxeesira mannu loosirenna alaa'le galano qooxeessa ikanna konni qooxeesira galanni minnanna mannu horoonsirara kaasirino muro leeltano. Tenne muro gidonni intanni muro weese leeltano.

Jirote bikki ogeeyye kultanno garinni batinye gobbuwara xaphoomu dagate kiiro giddo boco ikkitannota meyaata beeqqitannokki gede satenni loonsanniti aye lophote loosi mitte anga ganate gedeeti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori sidaamu mayimma leellanni noo mannaati misilime nooikka kowiicho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawiichchi mamaatti? Mayi leelanno? sumudu hakku ayiiho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Koatte danna hiittootteya? isera badheenni noohu maatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? qaaqullu mayi mineetti noohu? maa assanni?

Miziwaare tini misilete leeltawoti miziwaare horose maati yinumoha ikiro mine mi`nate hoowe hoophate babaxewo looso loosiratenna lamewa taino coye amadisiisate kaalitano.

Kowiicho leelani noori mittu kosomotikise ga'anate alibaani noo alibati mittu kayiini kosomotikise ga'ane ka'aoo alibati kunni alibira shifi shifi yee fulori no.

kuni manchi ayeeti? kuni manchinna wolootu federaate gashshaano ledo nooti kipho ayee qeellenni gooffu? kuni manchi tenne yannara maa loosanni afamanno?

Sidaamu kelebe dagaafe ikitinori misilete aana leeltanonte gede shamizensa udidhe mitu alba kawa mittu ka`a higge kaino fotooti yaaten Xawinsani.

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro tini babbaxitinno xagga nooti haylandete tu'anninni worraniti leltanni nooe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? bariccimu mayiinni loosamminno? Kurise hiittote? Badheennsaanni noori maatti?

Kuni mati yiinumha ikiro lamu goomi woyi motoret yine woshinaniha ikita tin motorenodarigun darga harate woyi tarawote horonsine'mote yaa dandinemo

Daddalo daddaloho yaa mittu manchi dikko uduunnicho massenna wolu kayinni birra woyi saante masse uduunnicho birrunni soorri'nanni doogo daddaloho yineemmo

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni uduunneno gowanno makeenaati .maa garinni loonsannihoiika?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri rosaano maa assitanni nooreeti hiittoore uddidhe nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Koniha su'ma maatti yinnanni? Kiiro me'e ikkanno?

debuubi oomo giddo heeranno manni kiirotenni haammata ikkanna, kuni mannino hattee daga giddo gaamamanno. budinsa garinni albinsara babbaxino daninni buudhe leelanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Tini mayi charigeti? hiitte silikete?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Xaphoomunni, gobbanke babbaxxitino kaa’luwanna rosonna qajeelshu- qixxeessatenni meyaata guutisate looso loossino daafira xaa yannara leeltanni noo maala’linanni soorruwa abba dandiitino.

Lekkate lunkanni koatte ikkitanna danise waajjoho yaamantanno. Koatte mannu oosora lowo horo afidhino insano utetenni gargartanno, gufichu gananno gede agartanno.

tini lelitanoti su'mase shole yateni afanitanota ikitana manotuno babatitino horora horinsinanireate afanitano lawishsho; haqqe murte, wese ganate, sidanchu minira fuko fukate buyo murateno horonisinani.

Beetto uurite budinsa woyi seerinsa garinni udidhe umono isa budi garinni amaxitte afantanoha ikitanna goowahono lammenta angarano siwiilatenni loonsonire didhite uurite no.

siwiilu mannu loosanno looso baxxinohunni gawarete woyi baatto loosire galino mannira hasiisanno gede anfanni, kuni kayiinni maa loonsanni qottootiro afootto ati?

Kunni dargi addi addi danni biinfilu uduunne horoonsi'ne biifinsoonni dargaati. Konne darga biifinsoonnihu ilamoonni Barra ayirinsanniiti. Biinfilu uduunni gido babbaxino danna afirinno awawi no.

Togoo uurra mamootenna mariachi wodhora loosu aana hossannoro xawisse Togoo uurra mamootenna mariachi wodhora loosu aana hossannoro xawisse Togoo uurra.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa assannoho uddirinori maati

Minenna gallanni mine kuni mini woyi gallanni mini seekkine biifanno gede assine seekkine huxxine seekkine biifinse loonse worroonni mineeti yaate

Wolootuno affanno gede assatenni daa”atate ragi midaadi mitte heelliicho assa noosi Wolootuno affanno gede assatenni daa”atate ragi midaadi mitte heelliicho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beetto loosanni noo loosi maatti?

duucha looso loonsanni minna giddo mitte filme leellinshanni minna ikkitanna kowiichono batinyu umini loonsoonnita iimaseenni inglizete afiinni borreessinoonni borro worre hee'noonni

Tinni beetto dinnichu muro sholoolte gafara qixeesitanni afantanno. Tinni sagale ganfeenna ra'uro mannu womaasha baaxe saga'lanno. Tinni murono rumushose intanniri widira hige gaamantano.

Itophiyu Malaatu Afii Roso geeshsha keeshshe fayyimmate mini giddoonni noo bayicho hashsha rosi- isi’ra hanafi Itophiyu Malaatu Afii Roso geeshsha.

Mittu manchi amanyoote agadha iltinosiriwayiinni woy lophino qarqariwayiinninna olliisinni la”atenni rosannohonna lophiro loosu aana hosiisannoho Mittu manchi amanyoote agadha iltinosiriwayiinni.

Kuni lanemo ijari ayimedi dadalu merero ikana kunino daddalu mereri babatitinore gidose amadinoha ikana kurino hiinikote fayimate mine, xagichu mine woleno gidosi afamano.

Kuni hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana qoleno sagal'ateno hurbaxateno ikanna injanoho isino danasi kuulamonna bifalessa ikinota buunxemo afaa dandinemoha yaate

Konne darga ganbba yee leelanno manni kaaliiqansa ayiirisiranni leelanno insa uminsa aana xaatire leela aadi addi hocci dancha amagnoote leelishanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lakisitaame sayiine aanna shiimmada haqqu xaggichcho usure woroonni

Meento guutisa yineemmo woyite babbaxxitino doogganni meentu wolqa lossate Meento guutisa yineemmo woyite babbaxxitino doogganni meentu wolqa lossate Meento guutisa.

Konne darga duunooni sagalete dani addi addiho tini sagale loosantino gari lowonta maalalisiisano gariniiti ise worooni baae seekine agara hasiisanno

Tinni huxu qooxora afure xinqidhanni noo saada minni saadaati tenne saadate horose mannu sagalimate maalasenna hattono hire saante tidhate horoonsirano.

Hakkiinnino oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi e ro hasaabbe Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi rannori maatiro.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

quchumu giddo noote kolishsho doogo aana duuchu kameeli haranni nooha ikkanna kowiichono mittu hogowu kameeli jawa uduuunne hogowe noohu iima beettu ofolle harani no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? mine hiittonni minoonnisi? naffaranni qole maa karoonni? qalame hiittotta buuronni?

Kuri gargadhate xaggano wole xaggante gede sammi yine adhinannirenna uyinannire ikkitukkinni qajeeltino ogeeyyenni uyinannireeti Kuri gargadhate xaggano wole xaggante gede.

Konni rosiisaanote biddissi giddo nooti tini rosiisate tekinikka kifilete giddo noo afate badooshshi deerra hedote giddo worannoho Konni rosiisaanote Konni.

Hidhanna hiramate base dikkote tini tene basera manu hasattonsa garinni dodhe hidhanno hira kuni ququmado shaanati dikko shiqqinshe hee'nonnihu laalcho.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Kunni dargi giwirinu dagate dancha muro wixe wixino muro mudhuhu gedensaanni tenne muro dagate beenkanniha ikanna kunni manni kayinni mootimmate uurinsha wiinni towaatara dayino mannaati.

Mine yaa duucha horo aano manchi beetti umo woranowa woye galanowa minehi yinanni Minu mannu oosora roorenka hasiisanno coyee giddo mittoho

Ambooma, amboom dubu moyichi gido mitoho, amboomi babaxino dariga dubbobo hosanno hashano woyite galinowinni fule ittanore hasiranno, hedeweelicho saadanno ederaano

jajjabba hijaarano ikko mine minnanni yannara qalame buurate horonsi'nanni uduunnicho woyi maashine angasira amade mineho iimiidi girgiddira qalame buuranni leelanno beettu.

Kuni mati yinu moha ikiro Kuni rich woyi ofole noo darga ikin otana Kuni wayini cululuqa ikinota huwata dandin emo

Kunni bunnu minenna sagalete mine ikanna Konne minne beetunna beeto ofolte bunna aganni no. Beetu angasira wudhe noohu yanna kultano saateeti.

danase haanja ikkite kalaqunna qooxessu giddo noo basera hojjansa jawa ikkitinoti dubbunni amadantino baatto nootera seeddaanna haqqe noota anfanni yaate

Base mannu gallano mina woyi wole uurrinsha nookkiwa qacete massine loonsonni silkete xurura saysanoha kone iima qolle kayinse loonsonni woluwinni goshoshe abbara hende.

Fullahano sidaamuti hamata sokko amadino maxaafa borreessite marreekisanni afantano yanna baalanta kone assittano woyte uminsa kakaoshininna wolootu irkonniti gumulo iillittanohu.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni gangalatatenna booharate yee godo'lano gado'le gido mite ouullete godo'leeti la'neemo misilera manu puule godo'lani nootta leellishano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Ma danninni loonsse woroonni misiletti?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu duuchu gamba yee ofolle nooti leltanni nooe

Macciishshate Gedensiidi Huwato Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xuruurroonni qaallara eote gari fiche mule’ne noo rosaano ledo hasaabbine kifilete kulle.

Sidaamu midiyi neetiworke sidaamu daga qeexaala shammi assite kaddanna haadhino footooti. Mannu siqqubba urdubba amaxxe gonfa wodhe daguncho uddire sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma baandiira amaxxite no.

Kuni maati yinumoha ikiro Kuni beetu agato waa woyi ado again noota xawisana isi I ofole again noota la'nemo yaate

leeltino’ne? injjiinoha malaatta hiikuriuutiro qaagannohu ayeeti? Qaallanita Gurcho Fiche Aa Kuriuu borrote malaatta horonsa maatiro kulannonkehu ayeeti? Rosaano way burquuqama yitanno niwaawe qaagginanni?

Kuni uduunichu baatto qotisi'naniha woyi bushsha ummanniha lawannoe isino uulla worreenna nooha ikkanna lowo basera mannu horote aana hosiisiranoho yaate

kalaqamunni afantanno ce"a giddo mitte su'mase qo'laante haqqichote aana ofolte mittichose nooti konkase seeda heeshshhi assite la"anni no dubbu giddo

Tene kordere yine loosa hananfi woyte lekkate ha'nannitera dana sasu aliha buure loonsonni kuri giddo kayinni ilete xunsite affanokkiri maalatuyi horonsidhe hadhannotta bande qixxeesinoni tini haaro ajujati.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? hayyonna bude leellishanno angate ogimmaati yaate tini

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni uudunichu hirosi maati ?maaho xaqamano? isi msa laawano?

Hakkiinni aanchitine niwaawe huuro nookkiha annu annunkun- nabbabbe Hakkiinni aanchitine niwaawe huuro nookkiha annu annunkun- nabbabbe Hakkiinni aanchitine niwaawe huuro.

Kuni siwilateninna babaxino udunichin qixawinoricho woyi qinawinorich ikasi bunxana isino rore woyite hedhanohu woyi afantanohu amanote mine ikinota afa dandinemo?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

xaaulla loosanni minne ikanna kowicho xaaulla abinne hasi'ninnire loosa dandinanni lawishshaho wonbarre, kurisse, saaxinne, shiimada baricoimubba hattono gonxanni daalasa loosanni.

wayi gamira ofolinno manchira aleenni higge amaragnu tsuufenni gattona yiiye'e yitanno borro borressante leelitanno worooni higgeno ayi boreesinoro kulitano borro bereesante leelitanno.

mine minne worroonnihu leellanni nooe anera ikkollana minu kuni sidaancho woy fengote yinanniha lawanni nooe anera sabba ganne biifinsoonniho minu kuni

Qaallate Egenno Qaallate Horonsa Garinni Fiche coy fooliishshuwa nabbabbine hundaanni xuruurroonni qaallara niwaawete noonsa horo garinni fichensa uyiyye Qaallate Egenno.

Baddaamu manchi yaano umisi aana dananchu nookkihu badhiidosi kolishirino woy tunsino baayicho uurre mittu widira hige la"anni albasi kolossi yee noo manchooti.

Tini sidaamu budenna wogasi sidaamu mittoee hasawate haqichote hunda offolanotta seemasi udire hayisicho amade coyiranotta teferra qeenfatohu qineese da'atate shiqishinotta kulitanno

elekitiroonikisete uduunne hirranni mine duuchu muziiqu uduunninna hattono caabbichu wolqanni loosannori noowa lamu beetti alba badhera higge uurrite noota anfannite

loossa weese hoga waasa qisha waa dirra dikko ha ra gide daaha shaana gafa qaaqquulle agara lalo xuura ado shafa sagale qixxeessa haqqe hiiqqanna w k l budunni meyate loossa gede.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assote Rosiishsha Mite Aante noo xa’mubba lainohunni gaamotenni hasaabbini gedensaanni gari dawaro Itophiyu malaatu afiinni shiqishshe.

tini topiyu albiidi piresidaantitte ikkitanna, iseno mitte hajo aana hasaabbani heedheenna babbaxitino odoote bu'a ikkitinori hinkiilaancho albaanni massite worte huurose hinkiiltanna leelishshanno.

Muro adid addi horo babbaxitinota uyiitanno uyiitanno horo giddo addi addi sagali'naani sagale giddose heedhanotanna addi addi baadi xagga giddose afantanota leelishanno

Hodhishsha kuni hodhishshi lowo geeshsha danchaho konni hodhishshinni ha'nanniha ikkiro lowo geeshsha keeshshinikkinni rahotenni hasi'noonni darga iillate chaallanniha lawannoe anera

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile mini giddo horoonsi'nanni uduunneeti.

Akinbaalo tini akinbaalo misilete aana leeltani nooti maaho horonsinanite maa asinanite mayiini loonsoonote hidhinani ikkiro .ama afinani yite hedata woyi hedato.

lamme seenni dikotte giddo babaxitino firaafirubba dadda'lanni no mitte heeshi yitte zanbiilete giddonni kayisse kayisse la'anni woyi maraxidhani awukaado idhitanni no.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni lowo quchuma lawannowi mamiichooti mayra biifino garaatikka

Tinni awukaatote yinne woshinnanni murooti. Tenne muroti horose mannu itatenna faafirika eesine addi addi qiwaate loonsanni. Tinni muro kaanseenna fultanno.

sasu bushunni loonsoonni baccichi afamanoha ikanna konne bacce loosanohuno manchu bushsha horoonsire ka'eenitinni konne bushsha liise ka'e angasinni biifisse loosanni

Hakko bay- icho agadha hasiissanno amanyooti maatiro xawisse Hakko bay- icho agadha hasiissanno amanyooti maatiro xawisse Hakko bay- icho agadha.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini tamaare ittanno kurkeeti waanna gede loosantinoti

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu sidaamunniha buddu sagale ittanni leelattanno yaatte

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Mimmito kaa’litanno mangistuwa Afriku Miinju Komishiine Mine Anfummonte gede, sai lemuu diri kawaanni gobbankera kalaqamino keerinni, lophonninna dimookiraasenni gobbankera danchu laooshi kala- qamino.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tuini boohaarshshun minna labbbannoti maati mayra fannooonni minnati

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini leeltanno minna mayinnite maa aasinannite mayra minnoonite

Kunino leellishannohu barru baala iillitanno jadduwa balaxi qoropho assatenni hoo’la dandiineemmoha ikkinotaati Kunino leellishannohu barru baala iillitanno jadduwa balaxi qoropho.

Quchumu qooxeesira fano baatto nootera babbaxitino muronna laallo kayinsoonni dargaati. Tenne muronna laallo umise agadhitino garinni giwirinno dare kaasino laallonna murooti.

Kunni jajabu annuwa mittowa gamba yite mimitu ledo hasaabanni no. Insano leemiichote hoomboonni hoowe gidoonni ofolte no. Shoolunku annuwi Seemma udidhe no.

Tinni haqunni huxinoonni huxira gidoonni hige noo lalu itano hayiso nooti kaanseenna fultinote tenne hayiso yannantenni mure saadate aa hoongoonni daafo lophite saadate itate baxisanoki gede ikite baino.

Wole widoonni qubbichu fidalla mittuno riqiwanno laati nookki qaale woy harancho hedo sayisate horoonsi’neemmo yaate, Qarqara dubbunni, mu’rotenninna babbaxxitino haqqenni diwa?

Kuri lelitanorri gobbanike gerra woy jajjaba manna ikitana kuri mannotino babatitino hassawate sonigittinore labano. kuri gerrino babatitino garinni giwaamoino manna ararisittanoret.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Wogate uduunni dagate manni giddo woy wolu egennaamminni rosantino dooganni qixxaawara dandaanno Wogate uduunni dagate manni giddo woy wolu egennaamminni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate sidaamu bunnu tisherte udurino manni no

Kuni lelano manchi ayiradu itiyophyu gashshnicho ikinori kala abiyi ayimedi yinaniha ikana nohuno amalete mini ikana babtitino xamuuwa kainotera dawwaro ani lelano.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ijaaraho. kuni ijaaru mayi loosinoho? iso loossannori ayee ooti? iso mayiira loonsanni?

Ledoteno, gobbanke wolewa anfannikki muxxe ikkitino gobba saadanna mu’ro bab- baxxitino kalqete sirchinsa ba”atenna ajate aana noo kalaqama anfanni gobbaati.

Muronna laalo tini muronna laalote yineemmoti mite gummase inteemmote mite kayinni rumushshose intannite mite kayinni damattese intanni muro heedhara dandiitanno

Kuri jajjaba egenantino sidaamu gashshaano ikkitanna lamu labbaloho mitte meyaate mittu gaawe uddire no mittu kolisho daratto na meyaati sidaamu budu uddano udidhino

Tini meea beettooti, tini meeya beetto kolishsho lekkatenna afalchoho bilicci yaannoricho afirinoha uduunne uddidhe lekkate kolishsho koatte wodhite angatenni godowa amaxxite no.

Jeefoteno, mittu mittunku fultinanni bado badotenni boode niwaawe Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno, mittu mittunku fultinanni bado badotenni boode niwaawe Itophiyu malaatu.

Itophiyu daga albaanni gashshite saino gashshaano giddo kuri mannotiti jawate hattono borreesine ofoshishonni mannuno hatto seekke afanonsa gede huluulo dihedhanoe.

Nabbawate Albiidi Huwato Biddissa Shiqqino niwaawe nabbawakkira umo assite gobbate baxillaano gobbansara assitinore afootto(a)ri nooro miilikki ledo hasaabbe kifilete shiqishi.

Hodhishsha kuni hodhishi mosilete aana leelani noohu maaho horonsinnaniho mama heerano roore yanna afinooni hani afinooniri kule`e yeemo`ne hanni xawise`e?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu dikkote noohu leellanno kaameeluno no

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro hawassa membo haarro doogo aanna lowo manni haramanni noohu leelanno

Ye suufi abeba kuni yesuufi abeba yaa mayaate mama horonsinanite woyi mama leeltanote ise mayi horonsiranno isera badheeni xawani noori maati.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa loosannowaati dubbo mayra ikkitino baattooti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manoottu mama ikkitte dirantuwatti? badheennsaanni noori maa loosanoreti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori buudhinanni qiwaatenna shittote. kuri afi'nannihuno roorwnka superimaarikeetteteeti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kunni wayi foonchi abayi fooncho yinne woshinnanni. Konni foonchi horo gabannino iko gidonni mannu daa'atate daano woyite womaasha baate la'ano.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile mitte daga amma'no mineeti.

mannu likkesi garinni mare hasire likke ikkannosiha adhe hoogiha ikkiro loosiisira dandaanno kowiicho uduunnu mine leellanni noohura? meu dani uduunni leelanno koye?

Tenne misilete aana leeltanota ko`atete yinaniha ikkana tene ko`ateno wodhiniha ikkanna lekkate jawa agarooshe asitanoha ikkana labalu koate ikite leeltano.

Gaamote ikkitine kiirote widoonni oosote sayinsoonni qara qara seejjo leellishannoha diraamunni kifilete giddo shiqishshe Gaamote ikkitine kiirote widoonni oosote sayinsoonni.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? lekkate kuwaase sidaami bununniti mayinite maa leellishshannote

tenne doogo ka'anni afantanno fooqera babaxitinno uurinshuwa afantannoha ikkanna kuri giddono awashi baanke, dama mine, hinko akkammanni nna woleno konne lawanno uurinshubbati.

Xaa yannara kalqete kifillara daa”atate industire hasantanni daggino korkaatta giddo sase kulle Xaa yannara kalqete kifillara daa”atate industire hasantanni daggino.

Kunino labbaaha yaanno malaate ledatenni anna, rodoo, abbo, ahaaho, labbaa beetto w k l Kunino labbaaha yaanno malaate ledatenni anna, rodoo, abbo,.

Kuri lamuniku adid adid horora horonsinanireti lawishaho tulips horonisinanihu wasa wodhate ikana qoleno buruni lowo gesha chukinoniha ikana shafetaho yinani sidamaho mayimasi tawisanoho

Kunni dargi sagalenna addi addi laallo huuncinoonni agatto aganni mineeti. Tenne agatto huuncate horoonsi'nanni laalo lawishaho maango, phaaphaayu, awukaattonna hanaanaasete.

Qaallate Egenno Qaallate Xawishshanna Eote Fiche coy fooliishsho hunda xuruurroonni qaallara doorshu giddonni eote fiche amaddino fidale doorte qoli Qaallate.

Misile nna aana huwattinoonni hedo Itophiyu malaatu afiinni xawisse Misile nna aana huwattinoonni hedo Itophiyu malaatu afiinni xawisse Misile nna.

Koatte tini meeya beetto lekkate wodhate horoonsidhanno koatteeti. Tini koatte uuytanno horo lekka utenna haqqe qassannokki gede kaa'litanno yaate lowo geeshsha.

bunnu minni nafarra manna arishsho gantanonisaki gedde jajabba yaantiluba woroonni kominnira waa diritanori shiimaadu qaquuli haqu gaare xiiwatenni woliqanisa aliidi looso loosanni afanitanno.

shoolu shiimaadu lowontanni baxisanori qaquuli uurite leelitannoha ikanna kuri qaquuli goowaho kirettenni babaxinoricho usudhe afamanno insaranno badheenni higge wayi afamanoha ikanna hakuyi wayi mereeronno kinna afantanno.

Abbebe Biqilihu Tookkiyote quchumira ha’rinsoonni olompikete qixxaawo aana hee’reenna iillinosi dhibbi Abbebe Biqilihu Tookkiyote quchumira ha’rinsoonni olompikete qixxaawo aana hee’reenna.

Kuri manni Biirote giddo ofolle noohu kompitere qaqqasanni babaxino looso loosanni no gedena kuni uurinshi mannaho hasissanno owante aanni no gede leellanni no.

Dubbu saada babbaxitino addi addi horo uyiitanno tini saada afantanno basera leelanno addi addi dubbi giddosi addi addi haqqi dana leelishanno

Kuri ogoru giddo worronir babaxitinno muuziiqu udunnicho kiraare woy gitaare yinannire amadinnoha ikkanna. kuri uduunnichiti horonsano faarso woy sirba sirbinanni woyte huuro fushshatenni kaa'litannote

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tini borro maa xawisano? borrote woroni hige marichi no?

Owaante owaanteete yaa mittu manchi xissame kae xagicho woyi kiniine adhara mareenna hasirinore uyine harinsannisiha ikkiro tenne owaantete yine woshshineemmo

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lowo geeshsha xumuulle seenneeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? su'masi maati yinnanni? mama noo? horo maa aanoho?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho dubboho alichaame baattora heerannohu leeemu nooti leeltani nooe

Tini maate ganba yite loosani noo addi addi sagallate dani leelishanori maati mulensa leltanno addi addi sayiinna loonsooni gari hiitooho

Itophiyu Malaatu Afii Roso agadha hasiissannosi amanyoote agadha hoogiro, uurrinshu giddo horo afi’rate qoossosi nafa hoogara dandaanno jawa qoricha adhara dandaan-.

Angate qubbera culunqate gombe lende woyi sunfe biifisinanni garati kuni kone loossano manni hare dayinohoya yinuummoro kawi mannatilla egenno harunsella loosino.

Sagale itate baxissannota dancha gede assine loonse sasu quuphichi giddo nooha darre hattono timaattime barbare wolereno lende worroonnita anfannite yaate

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori angannireeti. kuri aannonke horo maati? isi aga mayra hasiissanno? ma yannaraati angeemmohu?

Baadillichote xagichira xagicho uyinanni deerri geeshshisi xawe leellan- nokki daafira roore yanna wole qarra kalaqanno Baadillichote xagichira xagicho uyinanni deerri.

sidaamu giddo addi addi manni nooha ikkanna su'mase edeni legese yinanniti sidaamu qoqqowi booni quchumi giddo ilantinoti medde wolaabu universtera rosse fultinote

mannu angate ogimma horonsire duuchare loosannoha ikkanna kowiichono beettu haqquunni loosinoha meesanete cu"a haaro huxxu aana wore leellishanni noonke yaate

Xawishsha xalinanni woyte lame sase qooxxeesu amanyote agara horo hasiisano iseno borrote suude, mannu horonsirano afoo balaxisiisa mootimma wortino wodhonna bude agara.

Qaaqquulleho anjesa dirira heedheenna addintanni assa hasiisannorichi maati? Amuwunna annuwu qaaqquullinsa heeshshora shiqisha hasiissannori sasu qarurichi maati? Fayyimmate agarooshshi ogeettenna amuwinna qaaqquulle’ne annuwi hasaawaho gamba yitinore hiittoonni amaddinanni?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu lamu hiika haranni nooikka doogono hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? beettu togo maa adhe hagiidhinno?

Mine mintannonna hattoo looso loossanno mannootino loosinsa aana iillanno qarrinni umonsa agadhate kaajjado koffiya, kaajjadonna hawa gede dadhantannokki koatte wodhitanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kuni iimma buuwanni noohu maati?

mini giddo biifilleho horonsi'nannire ganba assine worre hattono caabbichu wolqa sayiissannota woye wolqa beekkannota worre hee'noonni base ikkase xawissannonkete yaate

duuchu dani sagale worroonitewa lame birciqqora xorshine worroonnita shiimawa xeinse worroonnita hattono uulla duuchare worre hee'noonnite yaate addinta dancha ikkaseti

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitte ikkitinoti addisi awawu quchumi kantiiwitte babba adaanechi abebeti miillase ganba assite hasaawissanni afantanno lowo manni no

Beetto leeltanno base hiitoote mulese leelanno addi addi uduunichi aanno horo maati bertto umise aana budhitino qalame uyiitanno horo maati

Kuni mati yinumoha ikiro hamatu manni woyi labalu ofole noo gede la'nemo qoleno insa hasawani hasawani nootano seekine buuxana dandinemo

Muro addi addi horo uyiitanno tini muro leeltanno base lowontanni injaano garinni loosantino muro uyiiyanno addi addi horo giddo sagalimatte ikko addi addi xagga giddose amaddanno

Waa mannu duuchu dani uduunira tue wodhano kone kayinni mayra assirano garati yiniro giddo bushuri ishinu ikko woluri xuru eanokki gede hasireti.

Haqunni huxinooni woyi hoombooni mine leelishanno, tene hooowe gidonni mitunna lamu alee ikkino mini leellanno mitu loosamme qalame buurame goofinohu

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Egnshiihus addi addi horo aanno egenshiisha horoonsinanihu addi addi dargaati konne darga isi aana buurooni qalame addi addi sokka sayiisanno

Konne darga mannu addi addi garinni loosamino budu uduune uddire leelanno konni darigira leelanno manni babbaxino garinni ayiimansa kultanno uddano uddire leelanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro minnu gobbanni hige huxxu xarattenni huxxinnonnihu nooyya

kowiicho mannu budu uduunne uddire meya labbahu gamba yee hagiidhanni nooti leeltanni nooti leeltanni nooe meya beetto goowaho diigga didhitinoti leeeltannoe

Tenne giiramaano faabirikubbate kaameellate xexxerrisahonna w k l Misile Ayyarete soorro la annohunni malamanni manna hajora horonsi nanni woyte fultanno wiliile giddose baca kaarbooni dayokisayde amaddinote.

Jawa, lowo geeshsha jawa, addinta lowo geeshsha jawaho mittoricho deerasi geeshshasi kula hasi'niro togooni ku'lanni mannaho xawasi geeshsha danchuma kayinni geeshshu umisi horosi bikki nafu gatikkinni mucuqi asse ku'lanni no.

Dubbu saada addi addi horo uyiitanote tini dubbu saada giddose addi addi afidhinote ise leeltanno basera leeltanno muro lowo horo uyiitanote

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kuwaasete godo'laanno haanja mittu dani uduunne uddidhe nooti leltannoe

daganna maatete giddo mitte maate qaaqquullensa amadde annunna ama mitto qaaqqo annu haareenna lamu mulensa uurreenna mittu dani uduunne uddire no

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? mannu gulufe noti manu kiiro me"ete